Oondjamba odho dhili iinima ya simana mo Namibia. Oondjamba ohadhi kala kiitopolwa kehe yoshilongo unene tuu komahala ngoka ga gamenwa ngaashi Ketosha noshowo kiitopolwa yilwe hoka kuna oofalalama. Ohadhi kala dhili pehala kehe oshoka ohadhi vulu oku enda kehala kehe no kadhina uumbamba washa. Ondjamba oyo oshinima hashi kala shili moondundu nohashi vulu oku teyapo omiti kehe shoka ngaashi sha hala

Aanafalama oya huma komeho mongaashi ngeyi nohaalongith iilongithomwa yopashinanena. Ohaalongitha omambakumbaku mokupululitha omapya ngawo nosho tuu, embakumbaku oha yeli longitha oshoka oha lyeendelele lyo olina oshilwa oshinene shivulithe iilongitho yopamuthigululwakalo.

Uuna omuntu a ya miihwa nenge moongoya, oha kala e na etimwaumbwile lyakehe shimwe ta ka adha mo. Ohamu kala mwa thita miihwa inaamu kokolwa oshoka eshito nkene lya shitilwe kuNampongo, kapu na ngoka e li sila oshimpwiyu e li kokole nenge e li opaleke oshoka omo mehala lyiinamwenyo.

Omambakumbaku oga longwa ge na iilongitho yomatemo ya yooloka. Otu na iilongitho mbyoka yokuteya noyokuhelela. Embakumbaku lyokuhelela ohali ende lya landula moofoola tali helele iimeno pomakota ngaashi yi na okukala. Iimeno mbika ohayi helelwa kembakumbaku no ihayi lyatwa po nandenande, oshoka oya kunwa momikweyo, ya kunwa nuunkulungu yo oya kunwa nontseyo yopombanda.

Otuna omeya omawaanawa ngeli miishana yayolokathana omeya ohaga kuthapo ompumbwe yenota kiimuna nokaantu. Aantu ohaa longitha ngaka okunwa nokutekelitha iimeno ya wo nenge taa pe iimuna ya wo yinwe.

Iinamwenyo kehe ohayi kala yahala uuyogoki no hayi ningilwa omalukalwa ngawo moka hayii yogele. omukwanambwa nguka okwa ningilwa ehala lye lyo kwiitalaleka pethimbo lyokwenye ohayi mo etalala tagalangata nohazi mo uuuva nawa oshoka naye oshinamwenyo.

Aatiligane mboka yena omashina ga huma komeho, ohaa kunu iimeno mbyoka hayi vulu okwiikololela kiikwawo, ano mbyono hayi opaleke omahala dhingi. Iimeno mbyoka ohaye yi kunu nohayeyi longo mo nawa, ya longwa komashina gawo ngoka haa longitha, opo yikale yili pamuthika mboka taa lalakanene, na oyina nduno aantu mboka yeyi hala ya kakune komahala gawo.

Omahala ngoka geli kooga dhomafuta, anokiitopilwa hono Kuna omeya , oha ku kala Kuna oondundu, dha yanduka, koshimuke shoneya nenge komeya gefuta. Oondundu dhika oha ku kala Kuna omamanya omawana, ngoka omuntu nangele owa ka talelapo lwotanfo oto vulu oku zako nalyo wu li fale kefi lyiimpungu. Omamanya ngoka oha ga hengumukapo komeya, go ogena omutalelo omwaanawa momagumbo gokomilonga.

Aatekuli yoohi uuna ya yulu oohi dhawo dhono ya ningi esiku taya tekula, ohaye dhi kutha mo moka yali yedhi tula, taye dhi tula miiyaha nenge pomahala mpoka hadhi vutulilwa. Nenge ya tale kutya otaye dhi fala peni mpoka taye ke dhi landithila ya imonene iisimpo.

Aanafalama dhingi ohaya kunu iimeno yawo yi li mesiloshimpwiyu, miimeno mbyoka yina omutalelo omuwanawa. Ye yi kuna miinima yafa iisikenke, moka haye yi tekele kehe ethimbo meni lyomagumbo gawo. Iimeno mbika ohayi kunwa nohayi kala tayi tekelwa ethimbo kehe oshoka oyili popepi naantu.

Mevi lyomamanya omuna oondundu dhayooloka, dhimwe oonshona, dhimwe oonde, dhimwe odhina omamanya haha tsana, nadhimwe odhina omamanya haga thenunuka. Moondundu moka otwaadha mo iimeno yamena momamanya nohayi kala yili moka, ihayi si yomomanya. Iimeno mbika ohayi kala owala iishona, ihayi koko momuthika.

Uuna omuntu a katalela po eshito nenge aya kEtosha ohaya pewa ompito yokuya niiyenditho yawo no haya talika ngele oyena iilwitho kaaye keehameke iinamwenyo mbyono yili mongoya ano yili mEtosha. Ohaya pewa esiga lyawo lyokuteleka nenge lyokuyothela oonyama dhawo ndhoka yaya nadho mongoya.

Aantu uuna yaya molweendo lunasha nomatalelo po, ohaya yi noohauto dhawo, ya humbata uutenda mboka tawu ka ninga omalukalwa gawo nenge oondunda dhawo dhoku lala, moka taya ka kala ya lala sho ya dhika oontanda dhawo. Uutenda mboka ohawu ya kwathele oku kala yi igamena kuutalala noshowo kiihono niinima ayihe mbyoka ya nika oshiponga, oshoka owa fa omagumbo.

Aanafalama oye na ontseyo yayolokathana yo kukuna iikwamboga. Aanafalama dhingi ohaa kunu iikunino yawo momikweyo ngaashi iikwamboga yoomboga dhuushimba nenge uunawamundesha, iikwambonga mbika ohayi kunwa momikweyo opo yi vule okukoka yo yi vule okukala yatulako palandulathano ngaashi omukuni eyi tulamo mevi.

Momagumbo goshiwambo otuna mo iililo ya yooloka. Otuna mo omatiti niililo mbyoka opo yeya ngaashingeyi, uuna omuntu ateleka aha hogolola kutya ota lile moshililo shini, ota lile mokayaha mono ngaashingeyi kokakuma nenge ota lili metiti. Oho tula nee oshiyelelwa shoye ngaashi onyama metiti ngoye to tula oshimbombo shoye shomahangu muuyaha mboka wo ngashingeyi.

Aanafalama ohaalongo iikunino yawo pamikalo dha yooloka, iimeno yimwe ohayi kunwa yi li momikweyo yagamenwa kominkulo noolayilona nenge nomakuma omanene opo yataandele ihe yikale yuukilila yi hokithe momeho yili kohi yoothayila kaa yitse omutenya.

Mongaashingeyi otuna Iilongitho mbyono hayi longithwa okufula omalambo moofaalama. Iilongitho mbyoka ohayi longo komahooli yo ohayi fulu iilambo yuukilila pehala naana mpoka wahala pwafulwa oshilambo ongele otapu yi oopala nenge tapa yi ekuma pamwe ta li tungwa oshilambo shoye osha fifulwa shili ngaashi weshi hala.

Aanafalama ohaya andjaneke ominino dhomeya miikunino yawo uuna iimeno yamena . Ominino ndhika ohadhi tulwamo nomalalakano opo dhitekele iimeno mbyoka iishona pomakota yivule oku koka yithike piimeno mbyoka iinene . Yi ime iiyimati mbyoka tayi vulu okweeta eliko nenge iisimpo mongeshefa.

Aayuli yoohi ohalongitha oonete okuyula oohi dhawo ohayi yunganeke momikunda no momagumbo gawo yaka yule oohi uuna ethimbo lyoku yula oohi ndja thikana. Ohaya landitha oohi dhawo komatala no haye dhi vala kumboka yeli popepi nomangeshefelo.

Aanafalama mbono haya tekula oohi uuna uundama wawo wa pwina omeya, ohaya kutha mo oohi e taye dhi tula miiyaha. Nohaya dhiladhila kutya otaye ke dhi landitha po peni nenge otaye dhi pungula peni? Opo ya imonene mo natango iimaliwa mbyono tayi kwathele natango komasiku ga nofu, uuna taya eta po iikunino yatya ngaaka.

Uunshitwe sho wa shitwa owa shitwa wa yooloka. Opu na eshito ndyoka lyomomeya naandyoka lyokombanda. Otu na omeya ngoka haga ziilile mevi ano haga kala ge li molupe lwothithiya haga ndwafuka mevi hatu ti egwo lyomeya lyomevi nenge oluthithiya. Omeya ngaka ohaga monika momahala ga yooloka nomahala ngoka ohaga simanekwa, oshoka ohaga nana aatalelipo.

Aanafaalama mboka yena ohokwe niinamwenyo yomomakuti ohaya tekula iinamwenyo yayooloka ngaashi oonduli. Ohayedhi longo, nohayedhi pe omeya niikulya komilungu. Shika ohashi nana aatalelipo uuna tayeya taya talelepo moshilongo ohayeya taya futu iimaliwa yawo, opo yeye yatale nkene iinamwenyo yadheukikwa, okukuthwa konkalo yomiihwa, yeetwa konkalo yopaantu.

Nampongo okwa shita evi lya yelekana lina omashito ga yooloka. Okwa shita evi ewanawa lyokulonga oshowo evi ndyoka lina lyomamanya. Evi lyomamanya ohali ithanwa evi lyoondundu moka hamu kala muna iimeno iishonashona mbyoka hayi vulu okukala yili moondundu.

Aanafaalama dhingi ohaya longo iikunino yawo nawa. Otuna iikunino mbyoka yomomizile naambyoka hayi vulu oku kala yili pomutenya, ano ya pumbwa oonte. Otuna iikunino mbyono hayi kala yili meni lyomatungo nohayi kala ya ningilwa iinima nenge uuhuke uuwaanawa moka hayi kunwa. Iikunino mbika ohayi kala tayi monikitha meni lyomagumbo, oshoka ohayi e ta ombili oomwenyo pashiwambo.

Una omuntu aakwata oohi dhe ohedhi tula mombaali nenge moshinima shotuumba moka muna omeya a kale tedhi tala nkene tadhi dhana dhi na omwenyo . Ohadhi mu pe ohokwe noha ilongo mo oshindji shapamba oohi pethimbo taka kala e na okandama moka ta tekulile oohi dhe.

Opuna iimeno ya yooloka mbyoka hayi kunwa pamikalo dha yooloka. Iimeno yimwe oya kunwa nohayi kunwa ya nuninwa momatungo ano yomomizile hayi tekelelwa omeya manga yimwe oyo kwoopaleka kondje yomagumbo unene tuu momikunkulo dhomagumbo opo egumbo lyoye li monike nawa.

Eshito olya shitwa lyoopala moka muna iinamwenyo yomaludhi ogendji. Otuna mo ongolo, ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yafa yaza komaludhi goonkambe noondoongi. Ongolo oya shitwa shafa sha yooloka, oyina oondjila oondudhe noontokele noyina uukwatya wa faathana noondongi ihe oya yooloka.

Uuna aantu yaka talela po komunkulofuta ohaya zala iikutu mbyoka yoku uva ombepo etaya thanekelwa komunkulofuta opo ya kale ye na omadhiladhilo gomadhimbulutho gonkalamweyo yawo.

Eshito olya shitwa lyina iinamwenyo ya yooloka moka tuna mo omaludhi goongombe, oongombe dhoshiwambo oshowo oongombe ndhono hadhi kala kominkulo dhomilonga ndhono haku tiwa oongalangombe. Oongalangombe odho oongombe ndhoka dhina ooniga dha peta, ano dhiigonya, nohadhi kala unene komahala hono kuna omilonga, nohadhi kala tadhi hupu hoka, kuna omwiidhi omunene, no ihadhi pumbwa etonatelo lyomuntu.

Aanafaalama mbono haya longo nuudhiginini uuna ya longa noya mona mo shagwana moofaalama dhawo ohaya kutha iilongomwa mbyoka ya piitilila yeke yilandithe po kwaamboka yeli mompumbwe oshoka yo oyena shagwana. Iilongomwa yawo omwa kwatelwa ngaashi omapungu, omakunde, iilya niilyaalyaaka.

Pomahala gamwe ngele Peña iituthi ohapu kala pwa opalekwa nawa pwa zalekwa omalapi omatookele Peña iilapi piitaafula nuuna ya nuusindo mbono wa longekidhwa uuna aantu taye ya okulya iikulya mbyo. Ohapu kala puna iitaafula ya longwa ya faathana, ohamu kala muna omalamba geli moombuli ngele omilema dheya aantu natango otaya vulu oku mona ko uuna taya mwenya oshituthi shawo.

Aalongekidha yoondama ndoka haye dhi pungula oohi ohaye dhi longekidha manga inaaya tula mo omeya niinima mbyoka ya nuninwa mo ngaashi oohi opo ya tale epuko kehe ndoka li li mo opo kaaya kale yena uudhigu uuna taya etamo oohi dhawo

Kominkulo dhomilonga ohaku kala oondhila dhomaludhi ogendji. Ohaku kala kuna oondhila nomakodhi ndhoka hadhi li oohi dhomomeya nohadhi hupile miinamwenyo mbyoka yokohi yomeya. Oondhila ndhika ohadhi kala dhina oonkondo momawawa noshowo momagulu uuna tadhi yakula mo oohi momatale nenge momilonga.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha ominino dhomeya okutekela iimeno yawo. Aanafaalama mbaka haya kunu iimeno momikweyo ohaya longitha ominino ye dhi tsa oombululu dhuukilila owala pekota lyoshimeno opo ya tekele iimeno. Nuuna omuntu tatekele oha patulula owala kowili go omeya otaga tondoka sho kehe oshimeno otashi nu pethimbo lyafaathana.

Aalongi yomiikunino ohaya longo miikunino yawo nohaya kunu iimeno yawo mimikweyo, opo yavule okuyi tonatela. Iimeno mbika ohayi kunwa momikweyo shiikolela komadhina gawo, ongele iikwamboga, iimeno mbyoka yomatindi nosho tuu. Ohayi kunwa momikweyo nelalakano opo yavule okwiitekela.

Oondjuhwa odho dhimwe dhoomikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama. Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ga yooloka, opena dhoka hadhi munwa nomalalakano goku vala omayi, opena dhono hadhi munwa nomalalakano goku landitha opo aantu yalye onyama yondjuhwa, nadhimwe hadhi munwa nomalalakano goku tendula uuyuhwena wu landithwepo, omuntu i ilikolelemo iisimpo.

Aayuli dhingi yoohi, ohaya yulu oohi nuunete dhimwe ohadhi yulwa miinima yafa omishalo. Uuna omuntu a tula oshiyulitho shoohi dhe momeya nenge momulonga, oohi ohadhi yimo nohadhi kala dha panda iikulya mbyoka ya tulwamo, ihe shi tekeya oha kuthamo owala oohi dhe e taka landitha nenge aka elele.

Aanafaalama mboka haya longo miikunino yoonyanga, oha ya kala yuuvite otumba oshoka oonyanga ohadhi ningii: ohadhi valathana meendelelo. Opena oonyanga ndhoka oontiligane nosho wo oonyanga ndhoka dhina olwaala lwafa lu u kila kolutokele, adhihe ndhika ohadhi ningwa miikunino kaanafaalama mbaka yena ontseyo yadho.

Kutha ethimbo wukatalele po omahala ngoka omawanawa opo wutale nkene iinima hayi longekidhwa. Otuna omahala omawanawa ngono gatungwa pooha nuundombe wokuyoga . Ano uundombe wo ku iyuvitha nawa ngele wuuvite uupyu . Ohapu kala puna uutala niipundi opo muthiwepo ngele mwazi momeya gokuyoga mwaloloka.

Ohaya toola oosheshete nenge ta toola oontantafi momithitu komiti dhoka hadhi imi ndele taye dhi ningi ombike momagumbo gawo, ano oshikunwa shoka shili sha simanekwa kaasamane oyendji yomapipi goomvula dha koka.

Aamuni yoohi ohaya munu oohi dhawo nohayedhi tungile omagumbo ga tungwa noosamende nenge nomakuma ga kola moka haya tula mo oohi tadhi yogo nodhi kale tadhi kokele mo yedhi pela mo iikulya. Oohi ndhika ohaye dhi tekula nomalalakano gokulanditha, gokulya noshowo goku dhi pungula ya ningile komongula uuna nakayidhi kaalwenya te endele mumwe nomukaga e ya.

Eshito olya shitwa lyoopala, lya shitwa lyina iikwamawawa oyindji moka mwa kwatelwa oonkanga. Oonkanga odho iikwamawawa mbyoka yina uutotona, yina omilungu dhatya uulenga uutiligane, ndhoka hadhi kala dhili momagumbo hadhi tekulwa dhafa oondjuhwa.

Otuna okashina hoka koku lalakanitha omwiidhi unene tuu pomahala mpoka hapu kunwa uungwena. Okashina haka ohaka longo kolusheno nawumwe ohawu longo komahooli. Okashina haka oka ndulukwapo nelalakano lyoku opaleka omahala ngoka haga hiti nenge haga gongala aanenentu nenge uupale womatanga.

Onduli ngele tayi nu momithima ohayi nu nuudhigu oshoka oya shitwa yi na oongolo oonde. Ohayi petama nuudhigu nohayi nu omeya ngoka ge li momithima.

Aaziilongo mboka haya ende moondhila, uuna taya thaneke omathano gawo pevi, uuna oondhila yili mombanda ohaya kala ye wete iinima iishona, omiti omishona nakehe tuu shoka shili pevi oshishona ano shashonopekwa kethano.

Oositola ohadhi landitha iitaafula ya faathana, yimwe oya yooloka. Ohadhi landitha iitaafula iiwaanawa, ya thethenga nawa yina iipundi yo opalela ko, yina oondando dhagwa pevi. Oositola ohadhi landitha iitaafula yomaludhi nomaunene ga yooloka. Opuna mbyoka iinene, iile, iiwanawa niigongi, naambyoka iifupi, iiwanawa noku lila momagumbo.

Aanafalamadhingi ohaya longitha omashina opo ya ukililithe iimeno yawo yo yeyi tutile uuna ya pumbwa uuhoho, ihaya longitha omashina gokuminikila momidhi dhiimeno okutala omikithi ndhoka tadhi endele iimeno noshowo okwiitekela nenge okuyi pa uuhoho mboka wa pumbwa ngele oshimeno tashi adhika komukithi.

Aanafaalama oyendji unene tuu mbono haya longo iikwamwiidhi ohaya longo nuupu oshoka oyena omashina geli mombanda mpoka hapu longwa iimeno yawo nenge iikunomwa yawo. Iimeno mbika ohayi tekelwa nomeya haga ziilile mombanda ano ominino dha tulwa moombuli nohaya patulula owala kopomba ndele omeya taga shamine kehe pamwe mpoka pena oshimeno nohayi koko nuupu.

Kaantu mboka ya kala miihwa nenge moongoya, ohaya ningi omagumbo gawo momamanya nenge ya hoka omagumbo gawo ga fa iiyanda, ano ya ninga omapundo moka haya lala nookuume kawo. Aantu mbaka ohaya kala ye na egameno lya kola, oshoka oye shi nkene ye na oku ikeelela ngele omutondi te ya momagumbo gawo.

Aanafaalama mbaka yena uunongo wiinamwenyo yomomeya ohaya tekula oohi yedhi tula muundobe wuli popepi nomahala mpoka haya kala nenge wuli popepi noombelewa ndhoka dhuunamapya nuuniimuna ohayi dhi pele mo iikulya. Oohi ndhika ohayedhi landitha po komahangano ngoka haga landitha oohi nohayi dhi tula moondoha dhiye kooha nooha nuuyhni aantu yakalye noya vule okwiikutha omukaga.

Aataleli po yokondje yiilongo uuna yaka talela po ohaya yi niitukutuku yo ohaya dhiki omasiga gawo gokuyothela oonyama nenge iikulya yawo mbyoka taya mono mokuti nenge mbyoka ya etelele. Ohaya pewa iinamwenyo mbyoka ya hala yo ohaya vulu okuyi yothela mpoka haya ningi oontanda dhawo.

Aanongononi yiimeno uuna ya kuna iimeno yawo ohaya longitha uumbo uushona okutala kutya iimeno otayi koko ngiini tayeshi ningi pamishangwa. Uuna taya tala kutya iimeno otayi koko ngiini, ohaya tala komafo, komumeno noshowo kiiwike kutya moshiwike shika oshimeno okwali shili ngeyi nosha pumbwa ekwatho lyafa peni.

Aayuli yoohi dhingi ohaya longitha iilongitho ya yoloka oku kuthamo oohi dhawo moondama moka yedhi pungula noshowo okudhi tula pomahala mpoka dhanuninwa nenge yedhi fale komagumbo gawo una dha thika oku liwa. Ohaya longele kumwe mokutula oohi oshoka ohapu kala puna iilonga.

Aanafaalama oya dheulilwa iinima oyindji Yamwe oya dheulilwa okutekula iingulu. Iingulu ohayi tulwa kiigunda nohayi tulilwa ko iikulya. Ohayi yogwa nohayi pewa ashihe shoka sha pumbwa shi kale shina uundjolowele.

Uuna omuntu wakatalela po komahala hono ku na oondundu oho kala wu uvite etimaumbwile ewanawa. Oho kala wuna ohokwe yokuya meni moondundu momwene nenge lyokuya wukatale eshito nkene lya opala ashike owuna uumbanda oho kutha ashike ofunguna yoye wuthanekwe wafa wagama kokule opo wu kale wuna edhimbulutho sho kwali wakatalela po.

Aanafalama oyendji ohaya kunu uumeno wawo owundji yewu ningila uutala pombanda womuzile. Iimeno mbika ohayi ningilwa uutala opo yaaha se nenge yi lembeke omafo gawo, oshoka omafo thimbo limwe ogo haga liwa nenge ogo iipalutha. Ohaya longo nuudhiginini opo ya gamene iimeno yawo komutenya.

Aanafaalama ohaya kunu iikunino yawo yina iimeno mbyoka ye hole. Mokati kiikunino mono ohaya tula mo ominino dhatsuwa oombululu nelalakano opo dhi tekele iimeno mbyoka ya kuna mo. Iimeno mbika ihayi mono iihuna uuna ya pumbwa omeya, ihe oho patulula owala kowili hoka mwaza ominino ndhoka, iimeno evtayi tekelwaashike ohayi koko mbala.

Aanafalama mboka yena uunongo wiimeno dhingi ohaya kunu iimeno wawo mupokopoko nenge mundooha moka haya tula mo uuhoho etaya tsikemo owuyaali nenge okamwe opo wukoke nawa .Iimeno mbika ohayi kala yina ombepo ombwanawa momiidhi noshowo ohayi koko yina uundjolowele.

Aanafalama mboka ye hole iikwamawawa ohaya longo niikwamawawa yawo, nokuyi pa iikulya. Ohaya tseya oshindji shoka shi yolike kiikwamawawa ngaashi oombaka noondjuhwa. Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi longithwa kwaamboka ye yi hole, nohadhi valathana meendelelo ngaashi oondjuhwa.

Iikwamboga oyo yi li yasimana monkalo yomuntu kehe. Iikunino yo ngaashi ngeyi ohayi kunu iikwamboga mbyoka yi holike koshigwana ngaashi oomboga ndhono hakuti wa omakeembidji. Oomboga ndhika ohadhi kutha po nakayidhi kahalwenya hadhi kala dhi na ombiliha oshoka ohadhi kunwa momwaalu omunene.

Omagumbo gomondolopa oga tungwa nawa nogena omutalelo gwayooloka . Ohaga tungwa etaga payindwa nomalwaala ngoka geli taga nana aantu nenge taga uvitha mwene gwandjo nawa uuna tazi kokule.

Una omuntu a tekula oohi dhe ohedhi tula moondombe nuuna tedhi faalele iikulya ohadhi kala tadhi ligolele tadhi pandula dhu uvite nawa oshoka otedhi faalele iikulya. Oha kala uvite etumba oshoka kehe siku ahala oomwelelo oha kuthamo yimwe yoomo oohi dhe etaka pakapo.

Shiyenga shaNangombe uuna ye gadhenge pevi iishana ohayi udha, omilonga ohadhi panuka, iimeno ohayi tameke okumena ya ziza nawa. Momeya ohamu mene iimeno mbyono hayi liwa ngaashi omavo haga kala ga kalama kombanda yomeya nosho tu. Aantu ayehe ohaya kala yu uvite ombili, oshoka uuna omvula ya loka ohayi etelele omauwanawa ogendji nomukaga ohagu vulu okukala gwakandulwa po pethimbo ondyo.

Uuna omuntu ena ohokwe yokutal uuwanawa weshito ohaka talelepo komahala ngoka gena eshito lyo opala ngaashi komafuta ,Komahala hoka kuna oondeina dhomavi nosho tuu . Oho adhako omahala ga longekidhwa nawa gena uutaafula uyali niipundi iyali opo wu kuutumbe naangoka wayiko naye ne mu tale eshito nkene lyo opala.

Aakalimo yomuushayi uuna ya hala okwiimonena iisimpo, ohaya gongele oontantahe, oondunga noshowo ooshe okuninga ombike yi ilikolele mo iisimpo.

Uuna omuntu aka talelapo, ohaka talelapo omahala ga yooloka moka mwakwatelwa omahala ngoka kuna omamanya gathaanekwa. Omuntu oha nongonona ethano ndyoka lyathanekwa hoka olya shike noha dhiladhila muule kutya olya hala okutya shike monakuziwa moka lyathanekelwe.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga yomaludhi ogendji. Iikwamboga mbyoka ohayi kunwa momikweyo nohayi kala tayi tekelwa omeya pethimbo lyo opala. Ohayi ningi omafo omanene nohayi tula ko omatindi, mbyoka hayi tula ko omatindi ga kola nawa.

Nampongo okwa shita eshito lyoopala li na omaludhi goonzo dhomeya. Omeya gamwe ohaga zi mevi haga fuluka mo, haga ndwafuka omanga gamwe ohaga ziilile miishana ano momilonga ndhoka ihaadhi pwine. Omeya ngoka haga ndwafuka ohaga eta aatalelipo pehala mpoka notwaadha ehala hali futilwa opo wu kega tale nda dhini okutumbula ngaashi Ruacana noNamibia.

Ngele owe ende kooha nooha dhuuyuni unene tuu kiitopolwa mbyoka kuna omafuta , ethimbo lyongula ohwaa dhako kuna oshinima shafa ondundu, ondundu ndjoka ohayi kala yeetwapo komeya shi gatalala gefuta ethimbo lya lotela. Oha kukula kuna uutalala noonkondo noha kukala kuna ethano ewanawa kwaamboka yehole okuthaneka eshito nkene lili.

Otuna iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya ngaashi oombaka, oonkwinkwiti nosho tuu. Iinamwenyo ngaashi oombaka ohadhi silwa oshimpwiyu kaantu mboka ye hole oombaka noha yedhi tula momahala gadho muna ehala ewaanawa lyoku kala, ya tula mo uundama, ya tula mo iikulya yazo mbyoka hayi li momeya nohaya kala yu uvite ombili, uuna yedhi tala.

Aanikunono uuna etewo lyiikunomwa lyaadha, ohaya kutha omambaba ye giimangela poombunda yaka kone iikunemo yawo ngaashi oombuga nosho tuu. Iikunomo yawo ohaye yi kona taye yi tula momambaba yo ye keyi longithe megumbo nenge ya kalye, nenge ya kalandithe yiimonene mo iisimpo yawo.

Otu na omeya gefuta, uuna efuta lya pindjala omeya ohaga temeke taga vunduka taga dhingoloka gu uka kominkulo. Efuta ili na ethimbo ha li talelwa po unene tu ethimbo longula nomokati komutenya.

Eshito olya shita lyo opala nakehe oshishitwa ohashi hambelele Nampongo. Uudhila ngele etango tali piti ohawu yi kooha dhomilonga tawu tala etango sho tali piti tawu pandula Kalunga kawo nkene ewushitila eshito ewanawa.

Aayungi yoohi ohaya kala uuvite utumba enene uuna a tekula oohi dhe ndee titsumo oohi onene ndjoka ina dhiladhila kutya oko yili kohi yomeya no hakala a hala athanekwe nayo opo a hohomeke mboka taya dhiladhila oku tekula oshinamwenyo shoohi ngaashi ye.

Uuna omvula ya loka nawa aanafalama nenge aakalimo yomomikunda ohaya kutha oonete noondjolo ya kayule oohi ya kandulepo omukaga ohaya longele kumwe naashiinda opo ya kanane onete oshoka omeya ethimbo limwe oha ga kala omale yo ya vule okukuthamo oohi dha gwana ya topole.

Aanafaaalma oya huma komeho ihaya longitha we iilongitho ngaashi iihupulo, ombike nosho tuu okufula iilambo uuna ya hala oshilambo shontumba muunafaalama wawo. Oya landa omashina ngoka ge li pomuthika gopashinanena haga fulu iilambo nohaga tulwa omahooli, mominute mbali oshilambo osha pwa.

Eshito olya shitwa lyoopala moka muna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Otuna mo oshinamwenyo shoka shili pashito lyafa lyomuntu hashi ithanwa ondjima. Ondjima oyo oshinamwenyo toshi etele ohenda oshoka ohashi kala miihwa nohashi kala shina omaihumbato gafa gomuntu uuna wa tsakanene nasho.

Osha longwa shi na omahala omawanawa goku talela po. Ohashi kala shi na uutala mboka woku gondjela wuli pooha dhuundama womeya. Oha pu kala puna omutalelo omuwanawa, uuna omuntu a ya po nookuume ke nenge nomahewa ge ye kuuhala po nohaya kala yu uvite ombepo ombwaanawa.

Etosha ehala ndyoka ha li nana aatalelipo yokondje noyomeni lyoshilongo. Uuna aatalelipo ya ka talela po Etosha lyiinamwenyo, ano Okashana, oha ya pewa osheenditho shoka ye na okulongitha uuna ta ya ka talelapo. Osheenditho shika oha shi kala shi na aagameni yomEtosha, mboka ha ya longo mo na ohashi kala shi na oombululu oombwanawa dhokutala iinamwenyo.

Shiyenga shaNangombe uuna yega dhenga pevi, iishana ohayi udha nohayi kala yi na omeya taga lili oontekene. Ohamu mene iimeno ngaashi omavo ge li kombanda noshowoo iimeno oyindji. Kehe gumwe oha kala a nyanyukwa uuna omvula ye ga dhenga pevi.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa. Oyena iikuku yoondjuhwa mbyoka hayi ningi iimaliwa oyindji. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ogendji ngaashi gokuvala omayi, ogokulandithwa yina omwenyo , oyokulandithwapo uuyuhwena.

Aanafaalama dhingi ohaya ningi iinima yawo yi li nawa . Ohaya kunu omiti dha yooloka ngaaashi omabanana. Omabanana oha ye ga kunu momikweyo ga taalelathana no haga imi iiyimati oyindji mbyoka hayi landithwa po kwaamboka kaye na omiti ndhoka dho mabanana . Omabanana ohaga tekelwa nohaga imi iiyimati iiwanawa no haga liwa kukehe ngoka ahala ebanana.

Aanafaalama yOongombe ohaya tekula oongombe dhawo no ha yedhi tula moofalama moka hayedhi tulilemo iikulya .oongombe ndhika ohadhi tulwa dha pandekwa moothingo nelalakano opo dhilye kadhi hakanepo

Aanafaalama dhingi ohaya landa omashina gokulonga iilongomwa yawo mbyoka yo moofalama unene tuu mbyoka ya pamba omwiidhi nosho tuu . Omwiidhi ohaye gu ningi moongonga no haye gu landithapo kwaamboka yeli momagumbo yaningila ethimbo lyoshikukuta.

Otu na omahala omawanawa ge li miilongo yetu unene tuu omahala ngono ga longwa ge li kooha dhomikulo dhomeya. Omuntu uuna wa hala wu kuuvepo ombepo oho yi komahala hoka nde eto kutha oshipundi mbyono yiliko nale ya longekidhwa to yiko nezimo lyoye nenge nookahewa koye e tamu uvupo ombepo nye tamu li shoka mwa hala.

Aapunguli yoohi momeya, oha ya kala yena uundama ye wu longekidha metameko manga ina ya tameka oku pungula oohi dhawo, oha ye wutula omeya no haya tala nkene ta wu longo manga ina ya tulamo oohi dhawo, opo ya tale nkene tadhi ka kokelamo ka ya hepeke oonkondo dhawo. Oshoka omupende ke elwe.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, oha ye dhi tulile mo iikulya momeya opo dhi vule okulya kaadhi kale dhasa ondjala dho taye dhi tulile mo omiti opo omeya ga kale ga yela kaa dhi se komikithi.

Moofabulika dhoohi oha mu kala mu na oohi dhomaludhi nomaludhi, ohadhi yulwa pamikalo dha yooloka nohadhi tulwa momeya opo dhi yogwe dhi vule okukatandwa nawa dhika landithwe. Oohi ndhika ohadhi kala dha yoololwa shiikolelela komadhina gadho nokuunene wadho.

Aanafaalama mboka haya putudha iinamwenyo yomEtosha nenge iinamwenyo mbyono ya gamenwa, iinamwenyo ohaye yi tekula nawa nohayi kala yi na ohokwe yaantu ano yi igilila aantu. Omwa kwatelwa wo oshinamwenyo onduli shono hashi kala shi na ohokwe yokukala pokati kaantu. Ohashi vulu okupewa iikulya komulungu tashi ulike ohole nekwatathano ewanawa pokati kaantu mboka haye shi tekula.

Aanafaalama oyo yamwe yomaantu ya kotoka. Pethimbo lyomvula ondhigu ano pethimbo lyomizimbi miikunino yawo ohaya palele mo omikanka ominene dhili pokati kiimeno opo iimeno yawo kaayi kungululwe po komvula ngele tayi loko.

Iimeno iishona ohayi tekelwa nominino omishona ndhoka hadhi ende momikweyo moka ya tsikwa nenge ya kunwa, opo yi tekelwe, oshoka ominino ohadhi kala dha tsuwa uumbululu uushona wokweetha omeya uuna omuntu a patulula ko kowili.

Momahala gomuushimba omu na omiti dha simana ndhoka hadhi mene moondundu nodhili dha simana dhonkalo yaNamibia. Omuti gwoQuiva tree ogo omuti ngoka hagu tsama momahala goondundu nohagu kala gu na omwenyo omule oshoka ogu na omidhi hadhi kutha omeya memanya.

Aanafalama yoohi ohaya tula iikulya yoohi momeya nuuna yedhi yula momeya ngono oohi ndhono ihadhi tekula ohaya kutha mo yimwe yomoohi ndhoka dha kola e taya tala kutya ohadhi li shike uuna taye dhi vutula.

Miikunino yiinamwenyo otu namo omayoka ngoka haga tekulwa ano omatekulwayoka. Omayoka ngaka ogeli iilyani ashike ohaga tekulwa nomalalakano opo omapipi gokomongula sho ta geya geye ga tale kutya kuuyuni okwali ku na ooshihwema mboka ina ya mona nale yeli ya nika oshiponga nota ya vulu okuhuma komeho ye gashi.

Ohaya kunu iikunino yawo yiikwamboga yomaludhi gayoolokathana . Miikwamboga muka ohaya tula mo omaCabbage oshowoo oomboga odhindji dhomadhina gayooloka. Ohayedhi tekele nohayedhi kunu momikweyo dhiime iiyimati yina ongushu.

Iipundi, oyili yalongwa pamikalo dhayooloka. Otuna mbyoka yalongwa miitenda, naambyoka yalongwa momafulafula ngono hagiithanwa omatshofa. Ohayoopala momagumbo gopamithika adhihe, ogoshiwambo nenge oongoka gopamuthika gomondoolopa. Iipundi oyili yasimana komuntu kehe uuna athuwapo kwaashoka kwali talongo.

Omvula uuna ya loka , Shiyenga shaNangombe yega tilahi pevi , iishana ohayi udha, yu udhilila sigo okomilungu. Oontekene ohadhi kala tadhi lili tadhi pandula Nampongo , oshoka okwedhi tulila mo omeya moondombe. Iinamwenyo nayo ohayi kala tayi ligola momitima , yu uvite nawa , oshoka omeya opo geli gokunwa, no itayi ende we iinano iile tayi ka konga omathangafuma.

Aatalelipo uuna yaka talelapo oha ya kala taya thaaneke omahala mpoka taya piti opo yi idhimbulukithe kutya opwa li pu na shike noha pa kala pu li ngiini. Oha ya kala ye na oongodhi dhawo taya thaaneke omahala taya talelepo ngaashi omahala goNaukluft Park.

Hoka kuna omilonga, ohaku kala kuna oondhila nenge iikwamawawa yomaludhi ogendji ngaashi oonkwinkwiti, oondhila dhomomeya, omayula. Okuna wo oondhila dhomilungu omile ndhono hadhi li oohi, hadhi kala owala dhili kominkulo dhomilonga, dho tadhi itekulile miinamwenyo yokohi yomeya.

Momahala gomatosha omuna omandhindhiliko ngaaka taga lombwele nota ga londodha aantu uuna yaka talela po ya kale yeli miiyenditho yawo mbyoka ye ya nayo , oshoka omuna iinamwenyo ya nika oshiponga, shika ohashi kala ekunkililo eewanawa oshoka aantu yamwe aape moshitopolwa notashibya ngambeke kiiponga nenge kompelungu yontumba.

Aanafaalama mboka haa longo iikunino, ohaa tekele nominino ndhoka ye dhi tsa oombululu nenge dhina iipatululo uuna taa tekele iimeni mbyoka opo ye yi kunu nenge opo ta yi putuka.

Aanafaalama dhingi ohaya kunu iimeno yawo yeyi ningila momatala moka tayi vulu oku kokela. Iimeno mbika ohayi kala ya ziza nawa oshoka oyapewa iikulya ya gwana oshowo omeya ga gwana pethimbo lyo opala. Iimeno mbino ohayi landithwapo kiimaliwa oyindji oshoka oyeya monitha iihuna pethimbo ta yeyi putudha.

Aayuli yoohi ohaya yulu oohi nomikalo dha yooloka. Opu na mboka haya yulu nuundjolo po ope na mboka haya yulu noonete. Ope na wo omukalo ngoka hagu yulithwa oohi uuna omuntu a tula uundjolo owundji konete e ta tula momeya uule wethimbo e li dhindhilika. Omukalo nguka ohagu ithanwa uuwindji, oshoka ohagu yulu oohi odhindji poshikando.

Otuna omahala omawanawa gokutalela po. Otuna omahala ngoka omuntu ho yi ko wu ka iyuvithe nawa kuna iitafula iiwanawa, omahala ga longekidhwa nawa, no gena oolamba ta dhi ti konikoni. Omahala ngoka oho vulu wu ye ko nomuntu goye gomonkalamwenyo. Tamu uhala ko e tamu zi ko muna omadhimbulutho gonkalamwenyo yo nakuyiwa ndjoka mwa taalela.

Uuna omuntu akatalela po unene tuu komahala hono giinamwenyo oha tsakanene ko niinamwenyo yomadhina ga yooloka ngaashi onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shina othingo onde, shina omatotono omashunga nohashi kala momahala ngoka ga gamenwa nelalakano opo shi kalekwe po.

Aanafalama una taya kunu iimeno mbyoka yapumbwa yikale yili mumwe, ohaye yi kunu yili momikweyo pokati pwa pita epandja lyoku ninga ombepo ano yi kale yina ombepo momidhi oshowo una tayi fudha. Pokati mpono puna epandja ohapu kala pwatulwa omatekelelo gomeya ano puna oopaipi dhatsuwa oombululu dhokuyi tekela, omeya gamwe ohaga zilile mombuli dhomatala moka dheyi gamena komutenya.

Aaputudhi yiikwamawawa oyeli yena uunongo woku putudha iikwamawawa yomaludhi gayooloka. Ohaya putudha oombaka ongele oontokele nenge oonduudhe. Oombaka oontokele odhodhili hadhi putudhwa komuputudhi edhihole oshoka okushi nkene hadhi tekulwa. Ohadhi valathana nohadhi kala dhina uunimwena owundji nawa.

Momahala gomuushimba ano momahala moka mu na oondundu ohamu kala mu na iimeno iishona, iimeno mbyono ihayi pumbwa omeya ogendji, hayi kala nomwenyo ethimbo ele nande omuloka ogwa nkundipala. Uuna etango tali ka pa oyana, aantu mboka ya ka talela po ohaya yi nduno momilamba ya tale nkene etango tali ka pa oyana nankene eshito lyo opala uuna etango tali ningine.

Uuna omuntu aka talelapo komafuta oha ku kala kuna iikwamawawa tayi shambukitha omeho. Oha ku kala kuna oodhila ngaashi oopangolini, oopeguine, ano oodhila dhoka dhina omadhina gopazayizayi, dhoka omuntu ito tseya kutya oonkwashike melaka lyetu lyoshiwambo ,ohadhi ondodha omeho unene tuu ngele opo totalelepo iilando yoko mafuta lotango.

Okatsatsami oko okameno hono haka panga oongolo dhaakulupe uuna tayeehama, ano aakulupe mboka yena oomvula dhakoka. Ohaka yenyekelwa momeya omapyu etakazi omeya gafa omahini ohakatumbu aakulupe moongolo nuuna omuntu ena oongolo tadheehama ohakukuthwa oshiima shafa ekegwa no hashi tsuwa moongolo opo omukulupe aaluke muule womasiku omashona.

Aatekuli yoohi oya dheukika noye na uunongo mokutopola oohi dhomaludhi uuna ya ninga uundama wadho. Ohaya tula oohi muundama wu na oonete, opo ye dhi pungule mo dhi koke dhi vule ye ke dhi landithe po komalandithilo ngaashi koomaalaka kwaa mboka ye dhi hole.

Onkoshi osho oshinamwenyo shoka sha talika ko onga mwene gongoya, mwene gwokuti nohashi pangele okuti akuhe. Onkoshi oya talika ko onga oshinamwenyo mwene gongoya oshoka kapu na shoka hashi sindi onkoshi ngele ota shi ya polugodhi nenge piinima mbyoka ya nika oshiponga kakele komayoka ngoka ga nika oshiponga. Onkoshi oyi holike oshoka oyo omukwaniilwa gomakuti.

Anafaalama dhingi ohaya longitha uushina woku fula uuna yeli mofaalama dhawo, ohaya longitha uushina mboka hawu yi omahooli ihayi ikuthe ookondo nomadhiguze gawo.

Aanafalama mbono haya longo omwiidhi ohaya longo omwiidhi ya tulako omatemo ngoka go opalela oku teya omwiidhi noha yegu pungula gu ninge gwomalandithilo go ogu ete mo oshimaliwa moofalama dhawo. Omwiidhi nguka ohagu ka longwa nomalalakano goku hupitha iinamwenyo komasiku goko mongula.

Uuna iiya nenge omahangu ya pewa uuhoho wa gwanana nnawa nde omuloka ogwa nkundipala ohayi tekelwa nominino ndhono dha tsuwa oombululu hadhi tekele opo iimeno yi kale yina omeya omidhi.

Aayuuli yoohi dhingi ohaya ningi oonete, yedhi dhika, yatula mo oonete kohi. Yaningile oohi uuna tadhi ya mo . Uuna dheya mo oohi ohadhi idhingile , dho itadhi vulu okuza mo nongula sho tadhi ya ohaye ya owala taya kutha mo oohi dhawo momalwilo gawo mono kwa li yatula.

Aanafaalama mboka haya longo iikunino yoonyanga oyena ontseyo oshoka ohaya longo oonyanga dha yooloka. Dhimwe odhafa ooshunga omanga dhimwe oontiligane ashike adhihe oonyanga.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa ya Kalunga ndhono dha shitwa kunampongo onga evi. Ohadhi kala dhina uumeno uushona koohulo nohadhi kala ndhina iitandu oyindi yo womamanya. omamanya ngaaka omashona ohaga etwa po komukalo uuna oondundu dha tatuka komutenya, komeya gomvula. Oondundu odho oombwanawa oku tala uuna omuntu waka talela po.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa, ohayi kala momidhigoloko mpoka muna iinamwenyo yagamenwa, ngashi mEtosha oshowo miitopolwa oyindji mbyoka yina iinamwenyo yagamenwa, oyina uukwatya wapumba, oyina othingo onde, nohayikala yina omawuwanawa ogendji uuna omuntu eyi tula moshikunino she, ohayi etamo aatalelipo noshowo iiyemo oyindji pamikalo dha yoloka.

Aanafaalama yoongombe ohaya tula oongombe moofaalama dhawo moka hadhi tulilwa mo iikulya nomeya dho tadhi gandja uuhoho kaanafaalama mboka hawu longithwa natango miikunino. Oongombe ndhika ohadhi kala dha dheuka nohadhi kala dhina uundjolowele oshoka ohadhi talwa mu kehe omukithi nenge mu kehe shoka tashi dhi piyaganeke mekoko lyadho.

Aanongo yoohi ano aantu mboka yena owino yoku tekula oohi, ohaya putudha oohi yedhi tula muundama wuli pooha dho magumbo gawo, ya tula mo iikulya, uundama mbuka ohawu kala wuna iikulya yoohi nohoya kala taa tadhi koko naadhoka dha pumbwa okuza mo uuna dha thika oku li wa.

Uuna omuntu waka talela po mongoya, ihoyi nondunda yoye ndjoka ho lala kegumbo oshoka ihayi tumbwa po, ohoyi nuutenda mboka wopashigwana, ano uutenda mbono omuntu ho vulu oku lala mo ndele to kala megameno, e to ka dhinge pehala mpoka tamu ka ninga ontanda yeni na yakweni nenge waka talela po, oto vulu okulala wuli megameno.

Uuna omuntu aka talela po oha yi komahala ngono inaa ya enda nale, ngaashi uushimba hono ku na oondeina ndhoka dhafa oondundu. Uuna omuntu a yi ko oha tala nkene ombepo tayi gongele omavi ngoka geli momukalo gwoondundu, noha kala uuvite nawa. Oshinima shika ohashi nana aataleli po oyendji.

Uuna aanafaalama mbono haa tula oohi muundama, ngele ya mono oohi dhawo dha koka, ohaye dhi yulu mo noonete nenge noondjolo, osho wo nakehe tuu shimwe shoka hatu yulitha oohi. Ohaye shi ningi nomalalakano opo ye ke dhi landithe po dhi vule okweeta po iikwathitho yoku dhi longa mwaandhoka tadhi ka landula ko nenge yi ikwathe yoyene moompumbwe dhawo.

Aaniilonga yomofambulika ohaya topolwa shi ikolelela moongundu dhiilonga mbyoka taya longo. Ope na yamwe haya tulwa ko shi taasi sho ku yoga oohi, sho ku vutula oohi, na yamwe oku dhi pakela momapakete. Iilonga ohayi topolwa opo yi endelele nuupu.

Aanafaalama mboka yeli popepi noondama dhomeya nenge nomilonga ,mboka ya kuna iikunino yawo pooha ohaya tula ominino dhomeya moondama dhoku thipamo omeya ngoka goku tekela iikunino . Ohaya tulamo ominino yedhitsa oombululu opo dhi halakanithe omeya miimeno mbyoka yili miikunino yawo kaya longe nuudhigu ngele tashiya poku tekela.

Aamuni yoohi ohaya munu oohi dhawo nohaye dhi tula muundama popepi nomagumbo gawo. Ohaya tula mo oohi dhayooloka dhomaludhi nomaludhi nohaye dhipele mo iikulya. Uuna ethimbo lyetewo lyoohi lyaadha ohaye dhikutha mo, taya kapalutha omazimo gawo, nenge ookuume kawo naashiinda shawo, dho dhimwe taye dhilanditha po wo.

Pethimbo lyokulombo ngele omvula ye ga tilehi pevi, aantu ohaya longitha iilongitho ya yooloka moka mwa kwatelwa omambakumbaku okupulula omapya gawo. Omapya ngono goluma ohaga longwa nomatemo ga mbakumbaku ga yooloka ngoka ka gena oluma. Oshoka oha gakala ga nuninwa okutatula omamanya nenge okufundula mo ongwena ndjoka ya kala mo, opo ya kune mo iikunomwa yawo.

Iikunino, aantu ohaya kunu iikunino yawo, nomiikunino yawo ohaya tulamo ominino dhomeya, ndhoka hadhilongithwa okutekela owala omakota giimeno, unene tuu imeno mbyoka tayi putuka. Mominino dhomeya moka oha ya tsumo oombululu, nelalakano omo mupite omeya, sho taga tekele iimeno.

Uuna omuntu a katalela po komahala omanawa ohaku kala kuna eshito lyapiyangana lyo edhingu okudhiladhila a ku kala kuna oshitsime shono toti pamwe ota kuzi ombepo ashike okuna owala oshitsime shutalala shono hashi ithanwa ondawu.

Aanafalama mboka yeli popepi noondama nenge nomilonga ndele oyena iikunino, ohaya tekele iimeno yawo taya kutha omeya moondama moka. Omeya ohaye gakutha mo nominino ominene tayedhi tsu oombululu yu ukitha miikunimo yawo nohaya tekele nuupu.

Iimeno yomiikunino, ohayi tekelwa nominino dhatsuwa oombululu. Oombululu dhono hadhi tekele owala pekota lyoshimeno. Shika ohashi kwathele omeya opo kaaga hepe, go kaaga futwe iimaliwa oyindji.

Aanafaalama dhingi uuna taya kunu iimeno yawo ohaya tula omunino omunene gu li kooha gwiinima, ano gondambo ndjoka tayi kunwa iimeno gwa tsuwa oombululu momunino, opo gu andjaganeke omeya, opo evi li tute mu vule okunengena, ya vule okukuna mo iimeno yawo.

Aatekuli yoohi ohaye dhi tekula dhili pamaludhi gi ili nogi ili. Ohaye dhi tula muundama yewu dhingolokitha oonete osho wo muunima awuhe moka haye dhi pele iikulya. Eputudho ndika lyoohi ohali kala lyakwata miiti nohali kwathele aayuuli yoohi ya kale yeli nawa.

Uuna aantu taya yulu oohi ohaya longitha oonete ndhoka hadhi tulwa momeya pomahala mpoka puna oohi, nohaye dhi kookolola , taya kookolola oonete uuna mwaya oohi yuukitha komutunda yakakuthemo osheelelwa shawo shoka yehole.

Aanafaalama dhingi ohaya kala ye na oonkwandambi dha lya nawa dhi na omalutu ge shi okutalwa. Oongombe ndhono ohadhi kala dha koka dhi na omatunda poombunda dho odha yela komalutu kaa dhi na nando okaposho kasha. Aanafaalama ohaya kala yu uvite nawa, oshoka ohaya vulu okufala oongombe dhawo komaludhi hoka hadhi ka za ko dha sindana, oshoka odha lithwa nawa.

Una omuntu aka talela po omahala gomuushimba, oha kala uvite etumba ena ehalo nohokwe, oshoka oha kala athaneka ehala ndyoka epe, opo amona e li thanekela kokule a tale nkene li li lya opala. Omahala ngoka ihaku kala aantu oyendji, ohaku kala owala aantu aashona mpaka naampyeka, oshoka aantu ohaya tila ko.

Pooha dhomilonga otuna ko oondhila dhomaludhi gayoolokathana . Otuna ko ndhoka hadhi li oohi, hadhi kala aluhe dhili komukulo gomulonga naandhoka hadhi li uupethipethi. Oondhila ndhoka odhina oonkondo momagulu, nomawawa oga kola.

Aanafaalama yoohi ohaya topola uundama woohi pa mikalo dha yooloka , niiti nenge noonete. Opo ya kwashilipaleke kutya Oohi inadhi ya mumwe oshoka odhili dha yooloka. Ohaye dhi pele mo iikulya, dhili mo milonga ano mo matale. Nohadhi kala dhina uundjolowele ngele taye dhi sile oshimpwiyu.

Aatudhi yoohi ohaya tulamo nenge ohaya putudhile oohi muundama nuuna dha koka ohaya kongo esiku opo yedhi yewule mo yedi tande nenge yedhi fale komalandithilo dhika landwe po opo ya hepulule oonkondo dhawo yo yiimonenemo iisimpo.

Pethimbo lyeteyo aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okuteya iikonomwa yawo unene tuu mbyono yomoofaalama. Aanafalaama mbono ohaya longitha omambakumbaku ngka haga ende taga pulula nokuyungula po omwiidhi ngoka gwiimuna nenge gu na shoka gwa nuninwa hagu tulwa moombaali mono hagu thikile tagu tonywa gu ninge oondjumbo dhokomongulala.

Aanafaalama mboka haya kunu omahangu oha yega kunu ga ziza nawa no shoka ogena uuhoho wa gwana nawa nowa eleka kaa gase. Ohaga kala ga ziza ga kunwa mo mikweyo ga kunwa ko mambakumbaku no haga kala geli nawa. Ohaga kunwa mo mikweyo oshoka no pokuteya ohaga kunwa ko mambakumbaku ngoka ye ga kunine kumwe nomashina.

Aanafalama ohaya longitha omambakumabku oku pulula noshowo okuteya omapya gawo. Oyena omambakumbaku gokupulula noshowo omambakumbaku gokutekela nomambakumbaku gokuhelela. Omambakumbaku ohaye ga longitha, opo ya mane mbala iikunomwa yawo.

Ngele oweende kooha nooha dhuuyuni oto adha ko omavi gahokwa kombepo nagamwe gahokwa komvula. Omavi ngaka ohaga kala geli nawa pautalelo, nohaga kala taga nana aataleliipo yokondje yoshilongo.

Omapya ngono ge na oluma ohaga pululwa nomambakumbaku ngono ge na omatemo gokutatula oluma nenge haga pulula muukukutu. Uuna omuntu ta pulula ndele oku na omvula, omambakumbaku oga longelwa uutala mboka hawu gamene omuntu komutenya noshowo komvula. Omatemo ngono haga pulula mepya mono mu na oluma ohaga kala omanene nokege na esiku naga yonuke.

Aanafaalama ngele yakunu iimeno yawo etaya mono kutya oya adha okulandithwa po kwaamboka kayenasha nenge kwaamboka yeli mompumbwe. Ohaya hiya aantu momidhingoloko kutya oyena iimeno tayilandwa yo yeye yiitalele ko , oshoka omeho oga ethelwa okambwa. Yatale kutya iimeno oyithike peni noyahoogolole po mbyoka yapanda yakatsike komagumbo gawo.

Mombunga otunamo oshimeno shasima shoka shishiwike kukehe gumwe omuNamibia, oshimeno osho Welwitchia Melambili shono shamena mombunga yaNamibia. Oshimeno shika oshasimana osho shili koshilimbo shoshihako shaNamibia nohashi kala nomwenyo uule wethimbo, oomvula omayovi.

Otuna oositola odhindji ndhoka hadhi landitha oondjato dhoku humbatela ongele oondjato dhoku humbatela iinima yomagano, ongele oondjato dhoku humbatela iikutu nenge iihumbatomwa yimwe. Adhihe ohadhi adhika moositola ndhoka hadhi longo oondjato oshowo ooshako.

Aanafaalama dhingi ohaya kunu iimeno yawo momikweyo, unene tuu mbyono yomeni lyomatungo, ya kunwa ya tulilwa mo iikulya mbyoka hayi li yi kale yu uvite ombili. Iimeno mbika ohayi kunwa nohayi opaleke momagumbo meni lyomagumbo gomondoolopa.

Momahala gomoombuga otunamo iimeno mbyono ihayi tsamamo hayi pumbwa omeya ogendji. Iimeno mbika ihayi pumbwa omuloka ihe ohayi kala momwwnyo ethimbo lyonkalamwenyo onde. iimeno mbino ohayi kala tayi nyanyukwa dha aatalelipo no hayeyi nongonona nawa kutya oshike naana hayi kala yaziza ethimbo alihe kakuna omuloka.

Uuna omuntu azimbuka mwaashoka a li ta longo, ee ta futwa iisimpo ye ohe ilandele shoka a hala okulya esiku ndyoka, unene tuu ngaashi iikulya iiwanawa, ngaashi : ondjuhwa, uukeyata, omboga, oshimbombo, nosho woo onamunate yo Coca Cola.

Momahala gamwe ga shitwa kuNampongo omu na omadhiya nenge omatale nenge omithima ndhoka inaadhi monika nale. Omithima dhimwe ndhono ohadhi kala dhi li pokati koondundu haga kala ga yela to hala wu tye shi valelwe ga gumwe, ihe ohaga nana aantu ayehe momeho. Omithima ndhoka ohadhi kala dhi na omangenete, ngele owa yi po otashi vulika wu monene mo oshiponga no ito galuka mo we.

Aanafalama oyendji oyena iikunino moka haya kunu oomboga dhawo dhomaludhi gi ili nogi ili. Oomboga dhoka ohadhi kala dhina omatindi geli komakolo, ano oomboga djono jadhi thanwa omakembindji melaka lyo pambelewa. Oomboga dhika ohadhi kunwa miikunino iinene oshoka oshi holike kaantu mohaye dhi landitha e taya imonenemo olasona hoka taya monomo.

Evi pakushitwa ohali shitwa lina omutalelo gwa yooloka. Ngele owatala komavi ngoka geli wu uka lwokuushimba kefuta ohakukala kuna oondundu dha yooloka no ohokala wu wete oshinima shili kokule shono shafa omeya nenge iikogo hono hakuzu efuta.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ohaye dhi tula muundama wa yoolokathana, ya tulako oonete kombanda nohaya pitithile iikulya muumbululu woonete opo oohi dhi lye di kale dhi na uudnjolowele, dho dhi koke dhi vule okulandithwa komalandithilo.

Uuna aanongo yomeya mboka ha ya andjaganeke omeya taye ga andjaganeke momikunda, oha ya kutu aantu mboka yapumbwa iilonga, yafule omi kanka moka ta mu ende ominino dhomeya omayelele dhiye momikunda dhayo, oha yaningi shanakulya oshana kulonga, taya kwathathana mokufula iilambo mbyoka ta mu ende oominino dhomeya oshoka oyo taya ningilwa.

Aantu ngele ta ya yulu oohi dhawo, oha ya yulu oohi noo nete, nuuna yedhi yulamo, oha ye dhifala komalandithilo ho ka hadhi kalandwa dho dhimone aantu mboka ye li mompumbwe yadho.

Oshito sho lya shitya olya shitwa li na uushitwe wuna uukwatya wa yooloka, kevi lyo mamanya ohaku kala kuna oondundu dhimwe oonduudhe moku tala dhimwe ootokele dhina omamanya taga wedhima oshowo dhimwe odhina omamanya haga pepuka po kombepo.

Aantu mboka haya talelepo omahala ga yooloka uuna etango tali kapa oyana ohaya yi komahala hoka kuna oondundu nokuthaneka nkene etango tali kapa oyana. Oshoka ohaku kala kuna omutalelo omuwanawa nomathano omawanawa tage kupe edhimbulutho lyankene waliko uuna wazako.

Omahala gamwe ogena omauwanawa momutalelo ohaga kala gena iinima iiwanawa mooha gahongwa gena nomamanya taga nana omuntu uuna we endepo. Omahala ngaka otoga adha pomahala hoka kuna oondundu nenge hoka kwa pumbwa aatalelipo.

Kalunga okwa shita oondhila dhomaludhi ogendji moka ashitilamo ondhila ontsa. Ndjoka hayi mono kokule nohayi li iinamwenyo iipe ano mbyono opo ya si. Ontsa oyo ondhila ya simana oshoka oto yi adha koshimaliwa sha Namibia, ano ko landa ya Namibia, yi li ko onga oshinamwenyo shina ongushu.

Omuntu ngele okuna ohokwe yoku yuula oohi. Oha dhiladhila nenge ta totopo omukalo ngoka omwanawa. Oha kutha oohi koondama nenge koondombe dhoka dhili popepi naye nokudhi fala kolukalwa lwe hoka hazi, kuna omeya nokudhiningila omagumbo gadho tedhi peelemo iikulya. Omuntu nguka oha tseya oshindji noha kala ena ontseyo kombinga yiinamwenyo yo kohi yomeya uunene tuu oohi.

Aanafaalama oha ya longitha ominino moku tekela iimeno yawo mbyoka opo ta yi putuka, ha ye yi tekele nominino yedhitsa oombululu, moka ha mu pitile omeya guukilila owala poshimeno. Ominino ndhika oha dhi longithwa nelalakano oshoka oha dhi hupitha omeya, dho iha dhi hepeke omeya nande nande.

Aalandi yomwidhi ohaya landa omwiidhi nokugu putudha nawa. Uuna taye gu teya ohaye gu teya nuushina mboka haye gu teya taye gu ningi ongonga ombwanawa nokugu landitha. Omwiidhi nguka ohagu landithwa po kiimuna mboka yomofaaalama oshowo mbyoka yokomikunda uuna puna ngoka iitumba. Omwiidhi golusiyna ogu na ongushu.

Ethimbo lyothinge ngele lya adha, aanafaalama ohaya kunu iilya nohayeyi helele sigo ya adha ompito yeteyo. Ethimbo lyeteyo ngele lya adha, aanafaalama Aawambo mboka haya kunu iilya yomahangu ohaya kutha oombaali nootungwa taayi momapya gawo yakatameke okuteya. Ohaya tula iilya mbika komitala nenge kiihayaya opo ya vule okwiiyugulapo yininge iipalutha yawo yokomongula.

Aanafaalama oyendji ngele taya kunu iimeno mbyoka yapumbwa esiloshimpwiyu lyakwata miiti ,ohaya kunu iimeno yawo yatulwa momikweyo yili muunayilona mboka hawu kunithwa . Ohaya tulamo uuhoho we eleka nomashina gawo nomeya oshowo haya tulamo iikwathithi ayihe mbyoka hayi keelele omikithi miimeno.

Momahangano goohi ohamu kala muna oohi dhomaludhi gayooloka. Ohadhi tulwa momandini gi ili nogi ili, dhina omaludhi gatulwa omadhina nohadhi landithwapo uuna dhalongekidhwa nawa.

Momeya omuna iinamwenyo ya yooloka notunamo iinamwenyo ngaashi oohi dhomaludhi ogendji. Oohi odha yooloka opuna dhimwe ndhoka dhoma lwala inagamonika nale ondhoka oondudhe naandhoka dhoma lwala omashunga. Oohi ndhika ohadhi monika owala momeya gefuta.

Etosha olyo ehala lyiinamwenyo ohamu kala muna iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi oongolo, oondjamba, oonduli noyindji. Ohali nana aatalelipoyokondje noyo meni. Mboka haya eta mo eliko lyomashimaliwa nenge lyiinamwenyo mbyoka tayi vulu okupungulwa mo.

Aatekuli yoohi uuna eteyo lyoohi dhawo lya adha ohaya kutha yimwe yomoohi moombaali moka ya li taye dhi yogele nenge ya li taye dhi longekidhile ta thanekwa nayo. Ethano ndyoka ohe li pungula onga edhimbulukitho konakuyiwa nenge konakuyiwa a taalela ye e li gandje onga oshiholelwa koyana ye mboka taye ke ya.

Aakwati yoohi ohaya longitha iilongitho oyindji ya longwa momalupe ga yooloka okuyula mo oohi momeya. Uuna omuntu a tula mo oshilongitho she momeya ngaashi iilongithomwa mbyono yafa yatulwa oonete oheshi yawula momeya uuna a mono shaga sha ninga oshidhigu ete shitula komutunda a kuthe mo oohi.

Iinamwenyo ayihe uuna ya tsakanene ohayi vulu okudhana tayi nuka ompindi nenge tayi itidha e tayi iyuvitha nawa ngaashika aantu. Oosino odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa hayi kala mEtosha nohadhi vulu wo okukala tadhi dhana tadhi itsu nooniga ngaashi iikombo.

Aakwashigwana mboka yena iikunino inene ohaa longo iikunino yawo inene nohayi tekele nomeya haga zi momatale. Momatale omeya ohaye ga kutha mo nominino dhoka dhina oombululu dhoku tekela iimeno yadhoo. Omiinino dhoka ohayedhi tsu oombululu opo dhi vule oku andjakaneka omeya miikunino yawo iinene.

Aanafaalama dhingi ohaatekula iinamwenyo yomaludhi giili nogiili ngaashi: iikombo, oonzi iinamwenyo mbika ohayikala yili pwamwe tayitsu kumwe oshoka ayihe oludhi lwiikombo.

Aanafaalama uuna taya teya iimeno yawo ohaya mono kutya oyindji no itayi vulu okutewa kooshimwe nooshimwe komuntu otaya ningi ya loloke. Ohaya longitha uushina mboka wokuteya ko iiyimati mbyoka ya pya etaye yi tula momahala moka yi na okukala yi vule okuya gomalandithilo.

Oyindji mbyono ihayi holoka aantu oyendji ohamu kala muna oondundu noondjila dhakombwa nawa ndhoka dhokweendela iihauto uuna aantu taya talelepo. Ohamu kala muna oondundu dhomaludhi ndhoka hadhi fuula aatalelipo yomeni noyopondje yoshilongo nohaya kala yu uvite nawa.

Aanafaalama uunene tuu mboka ye hole iikwamawawa ohaya tekula iikwamawawa yawo yeti tula moofalama dhawo yeti tula mo yomaludhi ga yooloka. Ohaye yi topola. Opuna iikwamawawa mbyoka iitookele mbyoka hayi vala omayi, opuna omakondombolo ngoka haga londo oondjuhwa opo dhi vale omayi ngoka taga vulu oku tendulwa uuyuhwena. Aanafalama ohaya topola oondjuhwa shi ikwatelela komaludhi gadho.

Omagumbo gomoondoolopa ooyena yago oye galonga gena iinima iiwanawa moka mwakwatelwa oosikopa dhokutulwa iilongomwa yopelugo nenge iikutu yokuzala oshowo oosikopa dhoka hadhi kala mondunda yokuthikila hadhi kala dhina uuyaha nenge omahalasha gokuninwa, gaayenda nosho tu.

Otunamo oondhila odhindji muuyuni dhimwe inatu dhi mona nale dhina uukwatya wapumba no ka katushi omadhina gadho. Oondhila ndhika oondhila dha shitwa kuNampongo odha shitwa dha opalela eshito. Opena ndhoka dhina iinima yafa ooniga ano omalwenya gafa ooniga komutse no katushi omadhina gadho.

Aanafaalama mboka yeli miitopolwa yokuushayi ohaya kutha iikwatelwa yawo yaka toole nenge yaka tone miikunino yawo iiyimati mbyoka yaadha okutewa. Ohaye shi ningi nondjungu oshoka ngele oya kala ina ye yi kutha mo ota yi olele mo etayi tekelemo dho noonkondo dhawo otadhi hepa.

Ompanda oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa yili moshilongo nomoshitunda Namibia. Ompanda oshinamwenyo shoka shina oniga, oluniga lwasho ndoka luna ongushu yiimaliwa kayi shiwike sigo onena nohayi kala miitopolwa ngaashi mbyono yomEtosha mono muna iinamwenyo. Ompanda oshinamwenyo oshinene nohashi vulu okumonitha omuntu oshiponga uuna shapindjala.

Omuntu akatalelapo kuushimba okuna eshito limwe hali ithanwa eshito lyomavi goondeina, haga kala gagongelwa ondumba oto hala wutye ogatulwa po komuntu gena oondjila ombwanawa okutala tadhoondodhitha omeho. Omavi ngaka oga shitwa gena uukwatya wayooloka nohaga nana aatalelipo moshilongo.

Pethimbo lyokulombo aadhiginini nenge aasita yoonkwandambi ohaya kalitha oongombe nuutana, opo dhi koke nawa. Uuna kuna omwiidhi oongombe ohadhi lala kuyele oshoka odha kuta omapunda gatsa kuuti dhalithwa komusita dhingi.

Aanafaalama mboka ye na oonkondo ohaya longo iikunino yawo muna iikwamboga yomaludhi ogendji. Iikwamboga ngaashi oomboga ohadhi longwa dhili momikweyo, ohadhi tula ko omatindi omanene ngoka haga menene kombanda. Ohaga talika ngele oga oya nenge oga kola okuka landithwa kwaamboka yeli mompumbwe yago nenge yega hole.

Omvula ngele oya loko epitilila, iimeno ohayi vulu okuhenwa komeya e tayi si, unene tuu ngaashi omumeno gomapungu ohagu kwatwa lela koshinima shika shokusa komeya oshoka omapungu oge hole omeya ga eleka. Ihe kage hole omeya ogendji, ohaga si owala e taga kukutike omafo, na ihaga tulako we iiyimati yili nawa.

Oondjumbeta nadho ohadhi valwa. Uuna omuntu ena nakayidhi ka alwenya oha dhiladhila kutya ote mu kandulapo ngiini. Ohayi komilonga noonete nenge noondjolo a ka yule oohi dhe ye avule akandulepo nakiidhi ka alwenya, ngele ayuluko oohi odhindji ohe dhifala komalandithilo ,komatala dho dhi ka landwepo kwaamboka yedhi hole ndele kayena mpoka ta yedhi adha.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula omapya ngoka omanene nenge omashona. Embakumbaku ohali longo tali endelele li vule iinamwenyo mbyoka hayi pululithwa monkulu yonale ngaashi oongombe dhoonani oshowo oondoongi, nohaga kutha po oshilwa oshinene.

Aantu mboka yokomiikunda uuna taya katalela po omaume gawo, ohaya toto uundjila momithitu, uundjila mboka ohawu kala wathinana nauuna ondjila ndjoka ya tseyika kaantu ayehe, ondjila ndyoka ohayi mbwalangandja oshoka kehe gumwe okuyi shi.

Aanafaalama mboka yena iisimpo ya kola ohaya longo nomambakumbaku moofaalama dhawo, taya longo nomambakumbaku ngoka haga longo taga kunu nale, shika ohaye shi ningi opo ya hupithe ethimbo oshoka ethimbo lyoondima ohapu kala pena iilonga oyindji. Yo ohaya kala yena nookuume ya hala okulongelwa komambakumbaku gawo.

Aanafaalama mongashingeyi ihaa longo wee nomaziguze oku fulu iilambo ngele taa ningi iikunino nenge oofaalama dhawo. Ohaa longitha uushina mboka hawu full iilambo hawu longo komahooli nohawu mana meendelelo shivulithe omuntu.